Ñènenti pééri jaru nopuh.

Tereh jangeh kai angale.

Siwooyi roose kaay

Xali bu gigeen ba ngi teyeh bal bi, mu ñgi sol mbubi tanglekai yaram.

Nyari jegain yage sanseh rouba, goor bage sanseh semis ak tobaye bu gouda sen kanam muge am teng teng, bowl bage tonke tege , furno bu am safara sen ganaw muge am tabla Africell.

Séét bu gór bi, séét bu gigeen bi ñgu ngi sol yirèh bu wèèx, ñgu ngi taxaw teyénteh.

Xali bu goor ba ngi dóór bal bi.

<inaudible> am na ñyuy dox, moto yi taxaw, ay taax.

Maalo padañg ak soos

Lalbi amna ay gegeenaay yu bule, yu nete, yu weex, yu domitahal, ak amna malan bung lal si kawam bu sokula, amna lampa si kaw tabul bi, tabuli lalbi, amna ay toogu sa boori lalbi, am lampa bu tiim lalbi

Kerr bi am na nekk gi taah, am bunta bu motor di jaar, am bunta bu nityi di jaar.

Nek bounyou takh bahk

Xalèh bu gór bangi sanseh ñetti morsoh bu werta, sol dalli yu ñuul, solna lunet am na nitalyu nekka ci tabax bi.

Dawsaa ngi sol tubaay bu domtahal, ak mbuba bu bule, mingi tahaw si ron tabala bi wane jangalekaay yi beymi

Jalibaa baañgi wëy të def koora bi, sol mbaxana bu xoñxa ak garaambuba bu buluu.

Ay moto yu rang ci pegga talli bi.

Moto bu wèèx bangi taxaw si buntti jayèh Kay jarab .

Li joga bi di rawanteh nitti nitti taxaw di leen setan amna ay garab yu neka sen ganaw.

Kepeh kaila bu genee wenn.

Wang bi am na tabul, am na togey kay, am na rahasey Kay, am funyo tanga ley leka. Am fu nga denchey leka pur bum seda.

Xalé bu goor baañ ñgee foo ak bal bi.

Li tabla bu bula la, am na wèèx ,am ñetti lu bula lu nekka ci biir.

Weñ ñi ligeey Kai.

Neek be amna toogu am table am nye reedu lampa bage tem toogu yee.

Liiti

Nyati lampa yu defare panye

Dalli gór yu ñuul.

Mboba bu, mboba nyul am radi taneh.

Lii amb taplala bou am color

Li nak sujeer, sujerr danj ku de jaffa ndekoh pur togoh .

Togeh kai pul laka yapaa ak ganar.

Janxa ba ngi sol rubu taxaw ci bunti bi.

Gigeen bangè dox ci kaw yon bi ènu bóól, gór ba ngi toppa ci ganaw wam di dox, tatti garam yang ci pegeh yon bi.

Garaab

Moto bu verta, mangi tahaww c bori jayeh kayi togu yi

Tat ti papa kaya.

Moto bu mag bi yoobu gan yi.

Paketti bindè kayi halè .

Gaal bi Mac ak gaal bu ndaw.

Butti kèr bu ñuul.

Juromñenti xaleh gór ya ngeh dox ci mbedabi.

Wa dekka bi di nitalyu ak ganni tubab taxaw ci kanami nèk gi ñak bi.

Jegain bage bayee malou.

Moto yu maag yi leegay yoon bi.

Lami lukho gigeen yi nyuko de jeffeh ndekoh lam bi bu rafet la suko takeh dafai refetal lukhu.

Lupa lupa ba'ngi taxaw ci tuntor ri garap bi.

Kayiti xibarr yi di voys.

Kayiti xibarr yi ripóblik, waneh bópi xibaryi.

Ndawi janga kat yi niroleh taxaw ci biir ndox mi.

Nyeebe bu werta

Jigeen ba ngi taxaaw si digante tabaax bi sol mbuba bu oras

Siwoohi balit

Taabulu solee KAAY ak ay toogu

Tableau pur jaii sen bagass cii.

Mbedami, nit ña ngi dox, moto yangi taxaw ci ron tabaxi nèk yi.

Daraapoo bu xoñxa, bulo, weex. Yaangi am bidiw bu xoñga ak bu bulo.

Nègii jangaleh Kai , jangaleh kat ba'ngi taxaw , xalèh yi janga ngi teyeh sèèn buk, am na ñu yakati seen loxo.

Bunta ..................................

Jegain bage sol sepa bu njol ak dagete tahaw se kaname toogu bi.

Jigéen yaa ngi boolo, Tai sen tapla di ñaxtu

Tatti garrap la

Nit ña ngi dox ci birr dekka bi, am ñu taxaw ci ron garap yu mak yi.

Dallu yu maget mujel tebi wahut

Kër bu ñyoy jaaye, eti banta yi, ak bagaas I cosaan i réw mi.

Otto yaangee daw si kow tali bi, si biir déka bi.

Gééj , tatti perreh bi am na garab bi koko, am njayan, am tabull ak toguh.

Nen buñg laka si diw

Jigéen baa ngi sol garaambuba bu xoñxa, toog si kow toogu bi.

Alabi emmna tati garab, emmna motor bu tahaw .

Xalèh bu gigeen ba ngi sol róbba bu ñuul, kalahu, takka jaru nopuh, jaru baram, lam pentir wè ham yi.

Table lu sollo kaye ak aye toogu

Sango kai, nyaari lal, ak tabul, ak poti florr.

Palaas i lékee kaay

Kèr ngi am na ñaari nèk, am garap ci ganaw.

Jegain bage sol garamuba bu hauha teyeh kalpeh.

Toogou xang xa

Ñaari dalla yu bula am redda yu wèèx ci pegga yi tèg ko ci kartun bu orans.

Diwi kawaar

Goor baa ngi joñgkan, sol mbuba i, darapoo réw mi, tiyee darapo rew mi, xalé jañga kaay yaa ngi taxaw di seetan.

Xalèh gigeen ya ngi foh tangal yaram.

Jay xeeh kay suuf.

Ñaari gigeen ñgi, Kenna ka ngi sol garambubu bu werta, Kenna ki sol garambubu bu wèèx am lu werta.

Goor gaangi wëy, nit ñangi seetan

Terey janga ley kay

Nit ña ngi dox, di dem di yeec si biir gaal bi.

Janga Kati wacha daara, di jell seen teereyin jehaleh

Ndejee diina

Jigéen baañgi roobam, mu ngi takë ceen, sol lam, tiye saac.

Taka dèrr ya ngi tek sèèn fetal yi sèèn mbagayi.

Mbedami, yonni talli am na nèk ak tatti garam.

Packet ti garab pengu.

Haleh yu janga c negi jangey Kay bi

Niinyu si deka bi

Tereh jange kai janguh kat yi nyuku de jaffa ndekoh munge am aye fusum melukan.

Waa déka bi ak takë dear yi, ñiogi jazasoo di foo

Gaal bang se gaeche be borom gaal bage sane malam de napa jeen.

Nyeereh jangeh kai.

Ñatti bool yu teklaante.

Fi nyu jeleeh safara pul dohala sung bagass yun njeriyo si neeg bi.

Nèk ngi jàmóó Kai yalla Kristian .

Ndajéé waxtaan pur jangal kayiti.

Merr bangi sanseh grandbuba nbubu sokola. jital yeere bu weex

Tabla buy jaangal nampal xalé.

Mungi teyeh petah.

Jaaru baraam

Xaléé Goor yaa ngee foo ak bal bi.

Kee teye ball bi mugi naan ndokh.

Xalé bu góor baa ngee san-ni bal bi.

Taaral

Laami loxo

Heleh bu Goor ba ngi sani bal bi tankam

Cartonni ngaraab

Gór bangè jaw galam bi ci gééj ngi.

Jegain bage sanseh sanseh chusan sol rombu bu njol teyee leket taka lame chusan ak chine chusan ak jaaru chusan.

Leekey xaaj

Ligeey kat i yoon ak tabax

Xole kaay waxtu

Kayiti xibaar yi di Standard, di waneh bopi xibaar yi.

Niigi lekeekaay, baalekaay

Kayiti xibarr yi di Standard mo ngeh wax ci bópi xibaryi .

Moolo bui heeh pul jeel reew mi.

Chenni bat la

Xalèh yi janga ngi sol sèèn yirèh niroleh.

Machiin bi joxe kuraa

Tabla bui waneh dëkku Kunta kinteh.

Amb farch kat la

Seete kaay dereet

Weenyi tabaxxe kaay

Chenni loho la

Gór bangi tangal yaram 'am.

Mbarkeh bui waneh sa ligeey Wala sa njaay.

Xalèh bu gigeen ba ngi sanseh cosaan, mu ngi sol rubu bu bula, takka cèèn ni cosaan ak jaru cosaan, teyeh wantai .

Janha bangi lekku kondrol.

Tapla bui waneh lu ñoy ligeey.

Barabi lekkeh kai ak naneh Kai.

Kayiti xibarr yi di Standard, waneh bópi xibaryi.

Teere bindeekaay

Raato

Kèr ngi am na nehgi tax.

Motto yi ci kaw tali bi.

Tabax nigi taax si kergi

Tèèreh jangèè kai yu Angaleh .

Nak ya ngeh dox ci birr dekka bi.

Li Saabu ndox

Jigéen bu sanse sipa ak dogit, taxaw si boori nataal.

Gór ya ngi sol sèèn liroleh, tubai bu gatta bu xonxa ak mbuba bi wèèx ñgu ngi teyeh darapóó bu buloo.

Gigeen ni fajj kat ba'ngi teyeh bagaas yi ñoy fajj eh.

Garap bou follor la mugui am aye hob yu werter

Wanak, am na tógeh Kai wanak, am na raxasu Kai , am na siwo, am na sangó Kai.

Jigéen baa ngi sanse garambub i cuub, taka ceen, taka montoor.

Bottèli diw bu wèèx.

Xalèh gigeen yui ñaxtu ameh sèèn tabla.

Dalli charrack bou weck

Gigeen ba'ngi sanseh roba bu wèèx teyeh puss , takka cèèn ak njara ak jaru.

Darapóó bu bula am bidiw bu wèèx ci digga bi.

Packet tou heff bounye jokkou ci bot

Toogu bu weex

Berubi nanne kaye.

Darapóó bu am werta, wèèx, xonxa, wèèx, werta am bidiw bu neteh ci diga bi.

Kayiti xibarr di Standard waneh bópi xibaryi.

Tam la kaye tihibary alkamba times

Tabla bi waneh ndaw yi ligeey wer gu yaram ci biir dekka bi.

Ay dom mi reseng.

Lampi taabal

Ñaari kassi attaya ak nanah.

jarrou nopp

Ay takka dèr ya ngi togg, ñi sol mbàxna yu xonxu, nyi sol mbàxna yu werta.

Jigeen yangi lang gante

Gigeen ak gór ba ngi taxaw , gór ba ngi sol xaptan bu orans, gigeen sol zipa ak dagit bu orans, kalahu kala bu sokola.

Ja ru ba raam.

Poomputeer buñg lak ak diiw.

Darapu bu ame weehe, blue ak hauha.

Gorr ga nge dohh, am drapo bu am mandarga: bu hongha, weehh, bulo, weehh, werta. Mboolo mi topa ko.

Mboolo mui jonganteh purr jel rew mi.

Dalle carax hi goor yu weex

Dogub bi sanyoo

Butèèl li diw yaram.

Mboloh bui jonganteh jiteh reww.

Rabbi aala

Jaru wiis yu nopuh.

Xalex bu goor bi xalex bu jigeen bi si neeg si jangeh kai bi.

Daraapo bu ame mandarga nyuul, xonxa, werta, am nak radarada bu nyuul si digabi

Gór bangi tóóg ak jabaram ak dóómam.

Xalèh bu gigeen ba ngi sol róbba bu werta, am lu wèèx ci denabi.